Bia mini o tuzo n ʒiya ka o loro o ʒila kuɣu zuɣu ka o tuzo maa mii ʒi tiŋa o biɛli maa ŋun pun pammi ka o pamdi o tuzo maa ka so ʒɛ bi nyaanga ka bibil gba ʒɛ n baɣa o ka so gba ʒi tiŋ baɣaba

Niw taawn daani ka shab chɛna ka shab ʒiya shab koharila kokonot ka paɣaba ayi ʒi anbirɛla gbunni ka so ʒi o moto zuɣu ka so mii yɛ liiga pink ka garita ka gbubi foon yɛlo

Foorɛsi ni ka kom biɛni ka ŋarim nim tam dizuɣu ka bihi bɛ di puuni ni zaɣ kura ni nachimbi mini paɣasara ka piɛri bɛ bi

Niraba n niŋdi galamsee moɣani ka so gbuni duɣu ka so yihiri salima niŋdi dinbala maa ni ka mori giriin giriin biɛni ka kom do tiŋa ka bayaɣati gba biɛni